My name na Mohammed Umar Abdullahi, I wan yarn small tori about baby’s first step. E dey sweet well well when pikin take him first step. Na big big joy for Mama, Papa and even family people. Before de pikin go waka, e go first learn to sidon,, crawl and stand with support. E go hold chair, table or even person leg dey balance himself. De first tym wey e go waka, e fit shake shake, fall small, tumble in de process but e no go give up. Mama and Papa go dey clap dey encourage am,, “waka come my pikin, u fit do am, dat’s my boy, oya stand up naw”, you know different kinds of encouraging words. As de pikin dey try, e go gain confidence, today na one step,, tomorrow na two, before you know am, de pikin go de run up and down, e fit even begin dey scatter house but no wahala, na part of de journey be dat. De first step na sign sey de pikin de grow well and e dey bring happiness for family though some pikin go sidon for ground teyyyy one year, two years, e no go gree waka, e go come be as if ah, wetin dey do dis pikin, abi de leg no good but no worry, no mata how long e take, e go still waka. Some parents dey snap pictures when de pikin dey waka or dem dey even do videos to keep dis memory so dat when de pikin don grow finish, dem go sey oya Bubu, come see yourself de tym you dey learn how to waka, come see am, shey you like am, abi e no funny? Dem go laugh, take am take do remembrance dat tym. E no mata how quick or slow de pikin waka oo, main thing be sey, e go finally waka when e ready. Some people sef dey even look am as if na supersticious thing if pikin no quick waka. Sometimes me, I don do confirmation and dey sey e dey for gene. Some family be sey, if dem born pikin, dat kind pikin, most of their pikin no dey quick stand up in tym, dem no dey quick crawl, some no go quick even waka and some fit dey do dat crawling, crawling for many months before dem go come dey learn how to stand, while some sef go crawl just few months and e go stand, some na only stand for one week, before you know now, e go waka, some go dey stand for how many, like almost four five months before e go come dey think about how to waka so it depends on de gene of dat pikin but one thing be sey, anyhow anyhow, finally de pikin go waka. Make I no talk much, my name still remains Mohammed Umar Abdullahi, una thank you.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

Hello oo, good evening. My name na Muhammed Umar Abdullahi. I wan yarn small matter about children riding tires. Children riding tires na dis old fashion of playing method wey we children experience around de eighteen nineties. If you check am well, people wey grow up those days when de world dey very freely children can move around without fear of any insurgence, you go see sey to ride tire dat tym na fun. Even though dem send you from huz, your parents send you, de first thing you go first grab na tire dem go come dey warn you, no lost my money oo but dem no go still drop de tire, you know why? E dey even make de errand dey fast becos, instead of you to dey waka slowly becos of tire nkor. You go dey run, before you know, kiri kiri kiri, you don go come back. De joy in riding tires especially if una plenty wey dey ride am, e go look as if everybody get him own Mercedes benz. De bigger de tire, de more you go feel on top. No be everybody even sabi am sef, it depends on how expert dat pikin be. Pikin wey get brain well well dey sabi ride with styles, e get where dem de even put sticks inside take dey push am, dey use am control am as if na steering. Dis one na fun wey be sey children dey engage in those days around eighties and nineteen nineties. Nowadays no be so oo, children are always loved but locked in indoors so dat all dis insurgencies of book haram, kidnapping, e don rampant very well people no go want make their pikin enter those kind risks in dat matter, dis fun na fun of bygone, e fit happen now but e go be within compound wey big wey be sey you dey for your own house and de children go fit play around with their lovely tires. Make I no talk much, at least with dis little explanation, you go know sey when pikin dey ride tire na fun, na him be sey if pikin dey carry tire or dey cry for tire you suppose know de reason why and you no go fit stop am cos if you stop am, e go look as if de pikin sef dey sick with de way you go see him character, dat na de small thing wey I wan talk about children and tire, thank you very much. I remain Muhammed Umar Abdullahi.